Amashure yubakishijwe amatafari, imiryango iruguye amadirisha aruguye, ifise amabati asa n'icatsi imbere yaryo har'ikibuga bakinirako umupira w'amaboko, hirya yaho har'ivyatsi n'uduti tugufi duteyemwo.

Akazu uka sugume, gashaje , gasa nabi imbere gasize ibara ry'umuhondo, umuryango uruguruye usize ibara ry'ubururu hasi harashaje.

Kw'ishure akazu ka sugumwe k'abanyeshuri gafisa imiryango ibiri itandukanye hari aho abakobwa baja, naho abagabo baja hanze hari ivyatsi bisa n'icatsi kibise iyo miryangoo yose iruguruye.

Abana b'abanyeshure, b'ababakobwa gusa; bicaye, ku murongo, ku ntebe y'igiti, bakikujwe n'ivyatsi; inyuma yabo hari abandi banyeshure benshi, bambaye impuzu zo kwinonora imitsi.

Abanyeshuri b'abahungu bari mu kibuga bariko bakina umukino w'amaboko ikibuga barimwo gikikijwe n'ibiti birebire bitonze ku murongo harimwo abahungu bambaye imipira y'ubururu n'amakabutura yerabura.

Abanyeshuri babahungu nabakobwa basohotse mwishure bahagaze mukibuga bariko baraba urukino ryumupira w'amaboko bambaye impuzu zifise amabara atandukanye ayumuhondo, ayatukura nayubururu.

Abana b'abakobwa bariko barakina, bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, bakikujwe n'ibiti birebire vy'icatsi kibisi, hirya yabo hari amazu ahakikuje.

Akazu ka sugumwe ko ku mashure, ku muryango hacafyeko abakobwa , hasi hasigishijwe irangi ryirabura ku mpome hasigishijwe irangi ry'ubururu.

Abanyeshuri b'abahungu bahagaze mu kibuga batonze ku murongo bambaye impuzu zisa babiri muri bo bafise umupira mu minwe abandi banyeshuri bahagaze hirya yabo barindiriye kuraba umupira utanguye.

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'isima, Hejuru hasize ibara ryera. Akazu ka surwumwe kanditseko ar'akabaphasoni, vyandikishije ibara ryirabura. Karuguruye. Inyuma hari ibiti, hanze hari ibiti bihateye.

Ishure ryubakishije amatafari, hari ,utuzu twa sugumwe tubiri, ahatangura nah'abahungu, ahakabiri nah'abakobwa, hejuru hamanitse ibipapuro vyandikishije ibara ryirabura vyerekana ah'abagabo, nah'abagore.

Kw'ishure, akazu ka sugumwe k'abakobwa umuryango urugaye. Usigishijwe irangi ry'ibara ryera. Yubakishijwe amatafari, hejuru ahari urupapuro ruhamanitse.

Utuzu twa sugumwe kw'ishure turugaye. Dusize ibara ry'ubururu, hasi iryirabura, hejuru iryera. Ku mabati hugaje ivyuma bifise ibara ry'ubururu.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hahagaze abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi zifise amabara y'umuhondo n'ayirabura bakikijwe n'amazu harimwo amazu y'ivyatsi n'ibiti.

abanyeshure b'abakobwa n'abahungu bari mukibuga bariko bakina umupira wamaboko bambaye impuzu z'amabara y'umuhondo amabara yera amabara yubururu bakikujwe n'ibititi vyinshi biri haruguru yico kibuga

Abanyeshure ba bahungu n'abakobwa bahagaze mu kibuga bariko barakina umukino w'amaboko, abandi banyeshure bahagaze ku ruhande bariko bararorera uwo mukino. Umwigisha ariko arabereka amategeko bakurikiza. Ico kibuga gikikijwe n'ibiti birebire binini vyi'catsi kibisi.

Abanyeshure, abahungu n'abakobwa bariko bakina umupira w'amaboko, bakikujwe n'ibiti bitonze ku murongo vy'amababi y'icatsi kibisi. Bambaye udupira tw'ubururu n'amakabutura yirabura.

Kw'ishure aha herereye utuzu twasugumwe imiryango irashaje. Icafyeko abana ba bakobwa na bahungu mukwerekana ko hatandukanye hasize ibara ryera ni ryubururu.

Abanyeshure bamwe bicaye hanze mu vyatsi ku ntebe, ni abahungu n'abakobwa. Bambaye impuzu zo kwinonora imitsi. Inyuma yabo hari ikibuga gihagazeko abanyeshure benshi, bariko bararaba umukino bariko barakina.

Ishure ryubakishije amatafari risize ibara ryera amabati asize ibara ritukura idirisha rirugaye akazu ka sugumwe ni ak'abafasoni gusa.

Abanyeshure benshi bariko barakurira umupira w'amaboko. Aho bahagaze hirya hakikujwe n'ivyatsi n'amashurwe y'icatsi kibisi. N’abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bari kumwe.

Ishure ryubakishije amatafari umuryango urugaye hejuru hari igipapuro kihamanitse candikishije ibara ryirabura rivuga ko ari akazu ka surwumwe k'abakobwa.

Abanyeshure b' abahungu n' abakobwa basohotse hanze bari mu kibuga bambaye impuzu zo kwinonora imitsi aho bari hakikijwe n' ibiti vyinshi bire bire bisa n' icatsi kibisi hirya hari ibarabara ririko rirarenganamwo abantu.

Abanyishure b'abakobwa bari hanzi mu mbuga harimo ivyatsi bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, ariko barakina bakikirijwe n'ibiti birebire bisa n'icatsi kirya yaho haramazu.

Kw'ishure rikikijwe n'ibiti binini birebire, hanze, abanyeshure bariko barakina. Ku kibuga hari abigisha bariko barakina umupira w'amaboko. Inyuma yabo hari abandi bana bicaye. Amadirisha arugaye, hanze hasize irangi ryera.

Ahantu hakorerwe ubushakashatsi hubakishijwe amatafari hakikujwe n'ububati hari ivyuma biteretse hejuru amadirisha arugaye umuryango umwe w'akabati uruguruye.

Abagabo bahagaze ahantu hakorerwa ubushakashatsi bane . Umuryango uruguruye ,iyo nzu yubakishijwe amatafari imbere hari intebe zikozwe mu biti , umwe yambaye impuzu yera uwundi yirabura, uwundi irimwo amabara y'ubururu n'ayera.

Abanyeshure bari aho akorerwa ubushakashatsi bariko barimenyereza umwuga wo kuvura n' abakobwa babiri bambaye impuzu zisa zera aho bari hateretse amacupa ku meza menshi inyuma yabo amadirisha aruguruye hari umuco mwinshi urasira kuri bo.

Akabati kubakiye ku ruhome rw'inzu kubakishijwe amatafari atukura karafunguye imbere kabitswemwo uducupa twinshi twera imbere yako hari akandi kabati na ko gafise ibara ryera.

Icumba gikorerwamwo ubushakashatsi, c'ubakishije amatafari atukura, gifise ama rido y'ubururu, harimwo intebe indwi atamuntu n'umwe azicayeko, hari n'ikibaho atakintu nakimwe canditseho, ico kibaho kikaba cera.

Ishuri ryubakishije amatafari atukura. Hasi hasize ibara ryirabura. Hejuru hasize ibara ryera. Hari ingazi utera usohoka. Inyuma yaho hari ayandi mazu menshi. Imiryango irugaye n'amadirisha arugaye.

Icumba gikorerwamwo ubushakashatsi gihagazemwo umugabo umwe yambaye ishati yirabura , hari icupa riteretse ku kabaho. Gikoreshejwe amarido atukura arimwo n'ivyuma vyirabura n'ikindi cuma gishinze hagati.

Munzu ibikwamwo ibikoresho vyukubaka amatara ari hejuru atatu ariko araka amadirisha arugaye hari amameza ateretseko ibikoresho vyinshi vyivyuma ibiti bisa nicatsi kibisi nibitukura.

Umunyeshure yicaye ahakorerwa ubushakashatsi bwo kuvura, n'umugabo, inyuma yiwe hubakishije amatafari asize ibara ryera, amadirisha arugaye, aho ariko arakorera hari ibikombe birimwo umuti afise amakaramu ariko aratwenga.

Kw'ishure rya kaminuza, aho abanyeshure bakorera ubushakashatsi, bariko barakora bamwe bafise amakaramu n'amakayi bariko barandika, bambaye impuzu zera z'isa harimo abakobwa n'abahungu.

Abanyeshure biga umwuga wo kuvura baricaye bariko barakora imbere yabo hahagaze umwigisha wabo w'umugabo bose bambaye inkuzu zera zisa aho bari hasize ibara ry'umuhondo amairi isha y'inzu aruguruye.

Mw'ishure hari imeza n'intebe hari ububati buteretsemo ibitabo vyinshi hari n'inyabwonko ihateretse isize ibara ryera ku ntebe hateretseho ibitabo bibiri n'impuzu.

Mu ishuri ryubakishije amatafari n'umusenyi hejuru hamanitse igipapuro gicafyeko umwana hari ububati bubiri bw'igiti bubitswemwo ibitabo vyishi n'amakaye yamabara yose.

Ahantu abanyeshure basomera ibitabo, hari ububati busize ibara ry' ubururu, ibitabu bibitswe muri ubwo bubati, imbere yabwo hari imeza ikikijwe n' intebe zikozwe murubaho n' impuzu zibiri ziri ku ntebe hejuru.

Aho abanyeshure babika ibikoresho vyabo, hubakishijwe amatafari, hejuru hasize ibara ryera , hari ububati bubiri ,bubitswemwo ibitabo vyinshi, impapuro, amacupa.

Mw'ishure, yubakishije amatafari, ku gihome, hamanitse impapuro nyinshi zera, zicafyeko ibicapo abanyeshure bakoresha biga.

Mw'ishure ryubakishije amatafari ,haridirisha rifunze risize ibara ry'ubururu .Imbere harutubati tubiri tubitsemwo ibitabo, amakaye .Menshi hejuru hamanitse igipapuro gicafyeko umwana.

Ishure ryubakishije amatafari. Ahabikwa ibitabo hari ububati bubiri bukozwe mu giti. Habitsemwo ibitabo vyinshi n'amakaye, hakaba hamanitse igipapuro gicafyeko umwana.

Mw'ishure ryubakishijwe amatafari n'umusenyi, hari ububati bukoze mumbaho z'igiti, bubitswemwo ibitabo vyinshi n'amakaye. Hejuru hamanitse, igipapuro gisa n'ubururu. Hasi hari ikindi gisa n'ubururu.

Amashure, atonze ku murongo, amadirisha arugaye, abanyeshure bari hanze; bambaye impuzu zisa n'ubururu bose. Hanze hari uduti dusa n'icatsi kibisi; mu mbuga y'ivu.

Ishure rikikujwe n'imisozi miremire n'ibiti n'amashamba yubakishije amatafari risize amabara y'ubururu n'icatsi imiryango irugaye imvura yaguye abanyishure nti baragera kw'ishure.

Kuka meza hashashe igitambara c'ubururu imbere yayo hari intebe yirabura hapanzeko kuri iyo meza ibitabo n'ikaye yera hari amakaramu y'amabara atandukanya.

Igofa irimwo ishuri yubakishije amatafari n'umusenyi risize ibara ryera, inyuma yaryo hari ibiti vyinshi, mu mbuga hari umusenyi n'amabuye hari n'ingazi uduga ugiye hejuru zikikujwe n'ivyuma bisize ibara ritukura.

Igihome cubakishije amatafari kimanitseko igipapuro c'umuhondo. Handitseko ikaramu isa n'icatsi kibisi, hariko amajambo n'ibiharuro uko bingana kimwe cose imbere y'ikindi.

Umurima uteyemwo imboga z'icatsi, harimwo n'ibitoki. Hirya yaho hari inzu ifise amabati y'ubururu, hari n'iyindi nzu ntoya yubakishije imbaho, hari n'igiti kirekire.

Abigisha babiri ,bari aho basanzwe bakorera , umwe ariko arakosora ibibazo yahaye abanyeshure , uwundi aricaye impande yiwe, imbere yabo har'imeza ibitsweho ibitabo vyinshi bitandukanye , inyuma yaho hari ikibaho cirabura.

Abanyeshure baratashe bavuye kw'ishure, bambaye impuzu z'ishure, n'abahungu n'abakobwa, bariko abaca mw'ibarabara ry'ivu, aho baca iruhande hari ibiti birebire ,vy'amashami maremare.

Amashure yubakishije amatafari n'umusenyi asiz’ibara ryera, hejuru ku mabate siza ibara ry'ubururu, imbere yayo hari igiti kinini isa ni casi imbere yaco hari imbuga harimwo abagabo batatu bariko bararengana.

Amashure atonze k'umurongo akikujwe n'ibitoki, afise amabati asize ibara ry'ubururu, imiryango n'amadirisha birugaye, navyo bisize ibara ry'ubururu, hejuru hari ibara ryera, mumbuga hari ivyatsi n'ivu.

Mw'ishuri hari ikibaho cirabura umunyeshuri ari imbere, ariko arandika umwimenyerezo umwigisha muhaye w'ibiharuro ingoe, ariko arakoresha ifise ibara ry'umuhondo umwigisha yakoresheje ingwa ifiseiwe baragera.

Ahantu abigisha bakorera hatonze imeza ziteretseko ibitabo vyinshi amakaye impapuro hirya yayo hari akabati kabitswemo ibitabo hakaba hariho n' impuzu zimanitse hejuru.

Kwishure abana batanguye umwaka baje baherekejwe n'abavyeyi n'abana bato harimwo abahungu n'abakobwa bahetse amasakoshi mu mugongo ishure ryabo risize ibara ryera.

Amashure yubakishije amatafari n'umusenyi. Akikujwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu. Hanze hari ibiti birebire bitonze. Haruguru yaho hari imodoka zihahagaze. Mukibuga hari imisenyi n'amabuye.

Ishure ry'abana bagitangura kwiga, hari imeza zitatu zikikujwe nintebe zisize amabara atandukanye. Ayumuhondo, ayatukura, ayubururu. Hejuru kumeza hateretse ibikoresho bakoresha mukwiga.

Umwigisha w'umupfasoni ,yambaye ishati yera ,irimwo imirongo yirabura, arahagaze ariko arigisha abana , yandika kukibaho. Abigisha ikirundi ,n'indome zitandukanije akoresheje agakoni gasa n'umuhondo.

Mw'ishure har'intete umunani zidatonze k'umurongo, hejuru hasize ibara ryera, mumbavu hasize ibara ryera, mumfuruka har'igitoboro gihari.

Mwishure yubakishije amatafari hasize ibara ry'umuhondo hatonze intebe, ariko nta munyeshuri arimwo amadirisha arugaye n'imiryango isize ibara ryera inyuma hari igiti kirekire c'icatsi kibisi.

Ishuri rishaje, ririmwo intebe zishaje zikozwe mubiti ryubakishijwe amatafari ahiye ,harimwo ubu bati bubiri kamwe gakozwe mubiti akandi gasize amabara y'umuhondo , y'ubururu n'ayatukura.

Ishure rishaje, isize ibara ryera hasi iryirabura, mu mbavu risa n'ivu. Hanze hateretse intebe, iteretseko indobo yera. Hejuru ku mabati hari ivyuma bifise ibara ritukura.

Igorofa yubakishije amatafari isize amarangi yera. Imbere yayo hari ivyatsi mu mbuga hari umusenyi. Amabati yayo afise ibara ryera. Hirya yayo hari iyindi nzu ifise amabati atukura.

Ishure ryubakishije amatafari n'isima, imbere hari intebe zitonze ku murongo zibaje mu giti, idirisha rirugaye hari igipapuro kimanitse hejuru mu mfuruka iruhande y'iryo dirisha.

Utuzu twa sugumwe tw'abanyeshuri basiga tumwe twoguruye utonde twugaya, dusize ibara ry'ubururu hejuru hari ibara ry'icatsi n'iritukura, imiryango iroguruye n'idirisha ruriguruye hari ipapuro vyuzentatsi.

Ishure ryubakishije amatafare risize ibara ryera kuruhome ubakiye ikibaho cirabura candikishijweho ingwa yera niyoitukura.

Mw'ishure ryubakishijwe amatafari; hari ikibaho cirabura, candikishijweho ingwa isa n'ubururu, yerekana iminsi igize indwi yose.

Inzu y'igorofa irimwo amashure ingazi zikikijwe n'ivyuma bisiza iranga ritukura hejuru hasizwa irange igera yubakishijwe amatafari.

Kw'ishure ahantu habikwa ibitabo hari akabati gakozwemwo imbaho z'igiti. Habitsemwo ibitabo vyinshi bitonze ku murongo, bifise amabara y'ubururu, atukura n'ayicatsi kibisi. Harimwo umuntu w'umugabo yunamye.

Ishure ririmwo intebe zitonze kumurongo, hasi hasize ibara ritukura, hejuru hasize ibara ryera , hejuru hari amatara abiri, maremare.

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Asize ibara ry'umuhondo. Hamanitse ibipapuro bibiri binini bifise ibara ryera, bicapfyeko ibimenyetso abatavuga ntibumve bakoresha bariko baravugana. Vyandikishije ibara ryirabura.

Ishure rifise amabati atukura ryubakishije amatafari, risize ibara ry'umuhondo. Hari abanyeshuri bahagaze imbere yaryo. Rikikijwe n'ibiti. Hanze hari imbuga y'ivyondo.

Kw'ishure ritoya hari ikigega kinini cane hanze gifise ibara ryirabura rikikujwe n'ivyatsi haruguru haruduti duto tw’icatsi kibisi duteye hirya yaho hari inzu isakajwe amategura.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Hari n'amabati. risize ibara ryera. Hari ingazi ziduka zinjirayo, zikikijwe n'ivyuma bisize irangi ry'ibara ritukura.

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'isima, risize ibara ryera n'iryubururu ku mabati. Utwana duto tuko turakina mu mbuga. Imbere yayo hari ibiti vyinshi bitonze ku murongo bire bire.

Ishure imiryango irugaye n'amadirisha asize ibara ry'icatsi. Iryo shure ryubakishije amatafari, hanze hari ibiti binini birebire vy'amababi asa n'icatsi.

Ishure rwubakishije amatafari, umusenyi n'amabuye, rifise amadirisha abiri arugaye asize ibara ryera. Hanze, mu mbunga, hashinze icuma cerekana aho ingendeshwa ihagarara.

Mwishure hari ikibaho cirabura umunyeshure ahagaze imbere ariko arakora ivyo umwigisha yamuhaye ni ibiharuro yandikisha ingwa isa n'umuhondo hari n'ivyo umwigisha yandikishije ingwa wa yera.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi amadirisha rugaye n'umuryango urugaye bifise ibara ry'icatsikibisi n'igera abanyeshure b'abana bato bariko ararengana imbere yaryo bamwe bafise amasafuriya mu minwe bambaye impuzu zisa z'ishure.

Aho Abihebeyimana b'Ababikira baba hari inzu ifise amabati atukura imbere yayo hari ibiti vyiza biteye, hari n'impene iriko irarisha, iyi nzu ifise imiryango n'amadirisha birugaye.

Abanyeshure, bari kwishure ,bambaye impuzu zisa. Ishuri ryubakishije amatafari, imiryangio isa nubururu, amadirisha asa n'umuhondo kandi arafunguye ayandi arafunze. Hanze har'ibiti vy'icatsi kibisi.

Ahantu uwutwara agacimbira asanzwe akorera umuryango uruguruye inzu yubakishijwe amatafari namabati umuryango usize ibara ryera hejuru hari ivyandiko vyandikishije ibara ryirabura

Kwi shure hanze hahagaze imodoka y' umwigisha, abigisha babiri bariko barasohoka baba pfasoni, barahagaze baganira ishure risize ibara ritukura n' iryera.

N'ishure ryubakishijwe amatafari, har'ikibaho cirabura candikishijweho ingwa z'amabara abiri, rimwe ryera irindi ry'umuhondo, imbere yikibaho har'intebe ikozwe murubaho.

Umunyeshuri yambaye mumupira w'icatsi kibisi aricaye afisikaye, ariko arandikisha ikaramu y'ubururu akaba yicaye ku ntebe itukura ishaje.

Ishure rikikijwe n’imisozi, n’ishamba, n’ibiti. Imvura yaguye hanze hari utwatsi. Iryo shure ryubakishije amatafari, amabati asize amabara atukura, ayicatsi kibisi nayubururu, imiryango isize ibara ry’ubururu.

Kw'isengero rya katorika hasakariyeko umusaraba muremure, hakikujwe n'ibiti vyiza vyinshi bini birimwo n'amashurwe ,iruhande yaho hariko harengana imodoka imbere yayo har'inzu abihebey'Imana bararamwo.

Ingazi ziduga cane zikikijwe n’ivyuma bisize ibara ritukura munsi hari amashure yubakishije amatafari n’amabati asize ibara ryera ni ry’ubururu.

Ishure ryubakishije amatafari meza, hasi hasize irangi ryirabura, amadirisha arugururye, umuryango urugaye usize irangi risa n'ivu, amabati asize irangi risa n'ubururu, hari itara rimwe.

Ishure ryubakishije amatafa aratukura n'amabati asiza i rangi itukura iryo shure rikikijwe n'ibiti birebire vy'icatsi kibisi imbere yaho hari imbuga itukura ryivu hirya hari ibiti bisa n'icatsi.

Ishure ryubakishije amatafari risiz ibara gera, kuko umabati hasize ibara ritukura ikikijwe n'ivyuma bisize ibara ry'ubururu hanze mu mbuga hari umusenyi mwinshi hateye n'igiti kirekire isa ni ca si kibisi.

Abanyeshuri babiri baricaye bariko bariga bakoresheje inyabwonko ifise ibara ry'icatsi ku ntebe bicayeko bateretseho ikaye barunamye n'umuhungu n'umukobwa.

Aho abanyeshure bakiri bato bigira hari ububati bubitswemwo ibikoresho vyabo , burateretse ubundi bwubakiye ku bihome. Ibitambara bishashe bifise amabara atukura, umuhondo, ubururu.

Ikibaho cirabura kiri mw'ishure, cubakiye ku mpome z'amatafari, hasizwe irangi ryera. Candikishijweko ingwa y'ubururu, iyera n'iyisa n'umuhondo.

Ishure giwakishije amatafari n'umusenyi, rishize ibara ryera hari ivyuma bishize imbere yaryo bifise ibara ry'ubururu, hagati mu mbuga hari igiti gihagaze mu mbuga hari umusenyi mwinshi mu mbavu hari igiti kindi gihateye.

Ishure bubakishije amatafari n'umusenyi. Hasi hubakishije amatafari nyene. Yicayemwo abanyeshure kuruhande rumwe. Urundi ruhande ni intebe atamuntu azicayemwo. Inyuma, hari igitambara kimanitse cera. Hasi hateretse icupa.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Hejuru hasize ibara ritukura. Hirya hakikujwe n'ishamba n'ibiti vyinshi. Hanze mu mbuga hari amabuye n'umusenyi. Ku gihome hamanitse igipapuro cera. Amadirisha asa n'ubururu, hanze hari intebe atawuyicayeko.

Amashure asize ibara ritukura hasi iryera rigakurikira iryirabura n'iryo umuhondo amadirisha arugaye imiryango irugaye isize ibara ry'ubururu hanze hari ivyatsi hakikijwe n'ibiti birebire.

Mw'ishuri hari ikibaho cirabura, umwigisha ahagaze imbere ariko arandika akoresheje ingwa yera, imbere yiwe hari abanyeshure bariko baramukurikira bambaye impuzu z'amabara atandukanye ayatukura, ay'icatsi, ayera imbere yaho hari intebe zera.

Ishure ririmwo ububati bubiri, bubitswemo ibitabo vyinshi vy’amabara atukura, ayicatsi, ayubururu. Harimo imitako ibiri ifite amabara atukura, hakabamwo amameza n’intebe.

Ishure ry'abana bakiri bato bagitangura, hubakishijwe amatafari hasize irangi ry'ubururu, hanze hamanitse ibikoresho bakoresha biga, amasakoshi batwaramwo amakaye amanitse hanze .

Kw'ishure aho abigisha bahurira bakorera bonyene umuryango urugaye usize ibara ryera hejuru handitse amajambo akoreshejwe ibara ryirabura idirisha riruguruye.

Kw'ishuri ry'abana bato bagitangura, barihanze bariko barakina ,hasize amabara menshi atandukanye: iry'umuhondo, iry'ubururu, iritukura ,iryicatsi kibisi rikikujwe n'ibiti birebire.

Imeza ishasheko igitambara gifise ibara ry'ubururu hateretseko ibitabo amakaye impapuro i karamu hateretseko, kandi n'inyabwonko imwe.

Mw’ishure ry’ubakishijwe amatafari hari ikibaho gisa n’icatsi kibisi, handikishijweho ingwa yera. Hejuru hari ibara ryera imbere hari intebe zibaje mu giti.

Kw'ishure ucinjira mu muryango hari igiti kinini kirekire c'amashami maremare n'amababi y'icatsi , musi har'umuntu w'umugabo yicaye n'uyundi arengana.

Ishure riri hagati mu gisagara ca Bujumbura, rikikijwe n'ibiti n'amazu menshi cane. Hagati mu kibuga har'igiti kirekire c'amababi maremare. Mu mbuga har'ivy ryinshi iruhande har'ivyuma bifise ibara ry'ubururu.

Agashure gatoya gashaje. Umuryango uruguye. Hejuru hasakaje ivyatsi. Ku kibaho hacapfye intebe, umupanga, ikaramu, umuhoro. Akadirisha karugaye. Hamanitse ibipapuro. Umuryango uruguye. Hari ibiti mu mufuruka bishinze.

Umashure hubakishije amatafari hejuru hasakaje amategura hakikujwe n'imiti vyinshi n'imisozi hanze hari abanyeshure bariko barakina hatondetse uduti duto tw'amashuri asa n'icatsi kibisi.

Ishure ririmwo intebe z'abanyeshure zitonze ku murongo yubakishijwe amatafari inyuma hari urubaho rw'umukara ata kintu wanditsweho.

Mw’ishure harijinye ,harimwo intebe nyinshi zidatonze kumurongo, harimwo niyindi imwe irikuruhande isize ibara ry’ubururu, amadirisha nayibiyo, harimwo n’izindi ntebe z’abigisha kuruhande nyinshi.

Aho uwutwara intara akorera. Hasize ibara ryera. Hateretse akabati, hejuru hari ibikombe vyinshi yahaweko agashimwe kuko yakoze neza.

Ishure hanze hari umuntu umwe amadirisha arapfunze n'imiryango yubatse munsi y'umusozi ikukijwe n'ibiti n'ivyatsi amabati yaryo afise ibara ritukura.

Mw'ishure ryubakishije amatafari hejuru ku ruhome hamanitse igipapuro kinini cera cerekana ibimenyetso vy'ukuganira ku bantu batumva kandi batavuga.

Umunyeshure w'umukobwa ahagaze imbere, ariko arandika ku kibaho cirabura akoreshe ingwa yera. Ariko akora umwimenyerezo w'ibiharuro bamuhaye ngwakore.

Mw’ishure inyuma hateretse akabati kanini gakozwe mu mbaho. Habitsemwo amakaye menshi n’ibitabo. Iruhande hari isakoshi y’irabura. Inyuma hari intebe.

Abanyeshuri bahagaze mu mbuga bariko baraba abandi bariko bakinira umupira n'abahungu n'abakobwa imbere yabo hari umugozi wanikiyeko ibitambara bakoresha bariko bariga.

Ishure ryigorofa ryubakishije amatafari risize amabara atatu rimwe ryera, irindi ryicatsi kibisi, irindi ryubururu hanze hariko harengana umuntu umwe wumupfasoni.

Igorofa ririmwo amashure, yubakishije amatafari ,risize amabara yera, hanze har'imbuga irimwo umusenyi, hakikijwe nigihome cubakishije amatafari nyene y'amabara yera. Hanze hicaye umugabo afise isakoshi yirabura n'uwundi arikw'aragendagenda hanze.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Amadirisha arugaye n'imiryango irugaye. Bisize ibara ry'icatsi. Hejuru ivyuma bihari bisize ibara ry'ubururu. Imbere yaryo hari ibiti birebire vy'umwembe.

Ishure ryubakishije amatafari mu mwaka wa gatatu umuryango urugaye usize irangi ryera hejuru hasize irangi ryera n'irindi ry'ubururu.

Mw'ishure risize ibara ryera umuryango usize ibara ry'ubururu amadirisha ariugaye hatondetsemwo intebe, ariko nt'abanyeshuri barimo inyuma hari ikibaho cirabura kirekire.

Kwishure amadirisha nimiryango arafunze isizwe amarangi y'umuhondo, ayera, ayubururu ifise amabati atukura hirya hari ibiti birebire bifise amababi yicatsi kibisi.

Ahantu basabira uruhusha rwo kwubaka kumurwa mukuru w’intara, inzu yubakishije amatafari, umuryango uruguruye ufise ibara ryera , hejuru yanditse amajambo akoreshejwe ibara ryirabura .

Igorofa rirerire ririmwo amashure yubakishije amatafari risize amabara meza menshi, hari amabara atukura, ay'icatsi kibisi, ay'umuhondo, hanze mu mbuga hari abana bariko barakina, hirya hari igiti kirekire gifise ibara ry'icatsi kibisi.

Kwihure ryagutse irimwo abanyeshure bariko barakina benshi bakiri bato hanze muri ico kibuga hari ivumbi hari n' ivyatsi vy' icatsi kibisi amabati y' ayo mashure afise ibara ry' icatsi harimwo n' ayatukura.

Muhira hubakishije amatafari, hasize ibara ryera, hanze hari amabuye abiri. Hari igiti kirekire kimwe c'icamwa citwa ipapayi gifise amababi maremare asa n'icatsi kibisi.

Ishure ryubakishije amatafari, rikikujwe n'amazu, mukibuga har'umwana w'umunyeshure w'umukobwa ariko ararengana, yambaye umwambaro w'ishure, ijipo itukura n'ishati yera. Hirya hari imodoka , hafi yaho hari abagabo babiri bariko baraganira.

Ibarabara rija kw' ishure rya kaminuza utaragerayo hari imodoka zibiri zihagaze ku ruhande hari abantu batatu bariko bararengana hirya yaho hari amazu y' abantu.

Ishure ryubakishijwe amatafari numusenyi risize ibara ryera rifatishijwe ibiti bisize ibara ryubururu inyuma yiryo shure hari igorofa rirerire mumbuga hari umusenyi hirya yaho hari ivyatsi ryicatsi kibisi

Kwishure ryubakishije amatafari n' umusenyi hanze hicaye umuntu w' umugabo imbere yiwe hari uwundi mugabo ariko ararengana imbere hari igiti kire kire kinini c' icatsi kibisi inyuma yaho hari amashure atonze ku murongo.

Mukibuga harimwo imodoka zera zibiri hahagaze umugabo inyuma yazo hari amabendera abiri, igiti c'amashami maremare, gifise amababi yicatsi kibisi.

Myishure bitonzemwo intebe na munyeshuri arimwo inyuma hari ikibawo kirekere cirabura idisha rirugaye hasize amabara yera n'ayasa ni catsi ku gihome hamanitse impapuro nyinshi zera zandikishijeho ikaramwisa ni umuhondo.

Mw'ishure ryubakishije amatafari hejuru haribara ryera imbere ubakiyeko igihome kiriko ikibaho cirabura candikishijweho ingwa z'amabarabiri ibara ry'ubururu n'irindi ryera.

Ishure ryubakishije amatafari, inyuma hari ikibaho gifise ibara ry'icatsi kibisi. Imbere hari intebe zitonze ku murongo, zikozwe mu mbaho. Amadirisha arugaye.

Mw'ishure ry'abana bagitangura hasize irangi ryera hejuru hari ivyuma bitukura imbere hatondetse ububati ubiswemo ibitabo vyinshi vy'amabara yose bikikujwe n'intebe.

Umupira wo gukinisha amaguru ukoreshejwe imigozi y'impuzu n'amashashe atukura ukaba uteretse hasi kw'isima, kandi n'umwe.

Ahasomerwa ibitabo, hari akabati karekare kabitswemwo ibitabo vyinshi vy'amabara atandukanye, hejuru hasakajwe ihema y'ubururu, hakaba hasize ibara ry'umuhondo.

Ishuri ryubakishije amatafari . Rifise imiryango isa nicatsi kandi irugaye. Abanyeshure bariko bakinira hanze. Abahungu n'abakobwa bambaye impuzu z'ishure zisa.

Mw'ishure hari ikibaho cirabura cubatse ku gihome c'amatafari candikishijweho ingwa y'ibaragera handitsweho umwimenyerezo bahaye abanyeshure ngo bakora.

Mw'ishure ryubakishijwe amatafari hamanitse ibipapuro binini bibiri bicafyeko ibimenyetso bakoresha abanyeshure bafise uburwayi bwo kutumva no kutavuga vyandikishije ibara ry'irabura.

Ahantu basomera ibitabo, hari imeza zibiri zikikujwe n'intebe zisize amabara y'ubururu. Ububati buri ku mpande bubitswemwo ibitabo vyinshi bifise amabara menshi.

Mw'ishure rishaje risa nabi intebe z'ibiti zitonze ku murongo inyuma harakabati hanze idirisha rimwe riruguruye irindi idirisha rirugaye.

Umusi wa mbere wo gutangura ishure haje abana benshi. Mw'ishure iwabo hari ibipapuro vyinshi bihamanitse, bifise amabara atukura, ay'umuhondo, ay'ubururu. Hari abavyeyi baherekeje abo bana, bari mw'ishure.

Abanyeshure b'abahungu bicaye, bariko bariga; imbere yabo hari umwigisha w'umugabo, yambaye ishati y'igitenge; ahagaze ariko arabigisha, imbere yabo hari ikibaho cirabura, candikishijeko ingwa yera.

Ishure ririmwo intebe zitonze ku murongo nyinshi zifise ibara ry'ubururu hasi imbere hasize ibara ryera n'iritukura umuryango urugaye madirisha rugaye hejuru hari amatarabiri, ariko araka.

Mw'ishure ryubakishije amatafari. Hubakiyeko igihome. Kiriko ikibaho cirabura. Handitseko umuntu n'ibihimba vyiwe. Bakoresheje ingwa ifise ibara ryera.

Ahantu abigisha bakorera, hari imeza zitonze kumurongo ziteretseko ibitabo vyinshi nimpapuro. Inyuma yabo hari akabati karimwo ibitabo hejuru ,hamanitse impuzu, kugihome hamanitse impapuro.

Umuryango utukura w'ishure urugaye. Handitseko n'ingwa yera. Yubakishije amatafari. Hejuru haruguruye. Ucishijemwo amaso ubona hejuru kw'ibati.

Ku gihome c'ishure cubakishije amatafari n'umusenyi hamanitse igipapuro kinini gisa n'umuhondo. Gicafyeko umupira, intebe, igitabo, ikaramu , igiti. Vyandikishije ibara ryirabura n'irindi bara risa n'icatsi kibisi.

Igitambara cera gifise ibara ritukura hejuru no hasi ,kimanitse kugihome gicafyeko umupanga, umuhoro, isuka, icumu.

Mwishure hari intebe nyinshi zitonze kumurongo zikozwe mugiti hejuru hasize ibara ryera hari namatara atariko araka hasi hasize ibara ritukura munsi kuruhande hari ibara ryirabura

Mw'ishuri ryubakishije umusenyi, intebe ziratonze kumurongo ntab'anyeshure barimwo. Inyuma har'ikibaho gifise ibara ry'icatsi kibisi. Idirisha rirugaye. Ku kibaho hacafye ikanzu, ama jipo, ibikoresho vyo mumutima.

Ishure ry'igorofa ryubakishije amatafari. Risize amarangi abiri, rimwe ryera n'irindi ry'ubururu. Hanze mu mbuga hari ibiti bibiri birebire vy'amashami y'icatsi kibisi.

Ishure hanze mumbuga hari abana bariko barakina n'ibikinisho hakaba n'idarapo riri muriyo mbuga ry'igihugu c'uburundi hakaba n'igiti kirekire gifise amababi y'icatsi mumbuga kandi harim'undi umuntu akuze ariko ararengana .

Ishuri ririmwo intebe nyinshi zitonze ku murongo risizwe amabara yera n'iritukura amadirisha arafunze, amatara ariko arakamwo imbere.

Mw'ishuru migisha bipo arigisha ikirundi ku kibaho ikirekire cirabura akoresha ingwa yera n'itukura ni umupasoni w'imishatsi mikeya yambaye ishati yera ifise amabara y'imirongo yirabura afise agakoni gaa a n'umuhondo mu minota.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, amabati afise ibara ry'ubururu, mu mbuga hari abagabo bariko barengana batatu bambaye imipira yirabura, imbere yabo hari igiti kinini kihateye.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu giti, inyuma hari ikibaho cirabura, rirafunze, imiryango ikozwe mu cuma isize ibara ry'ubururu, ikibaho gisize ibara ryirabura.

Ishure ry'abana bato rikikujwe n'ibiti n'ibitoke; hirya yayo har'amazu meshi. Imvura yaguye har'imiryango yugaye hamwe n'amadirisha bifise ibara ry'ubururu hakurya har'amabuye aharunze.

Abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, barasohotse mw'ishure, hanze hamanitse ibitambara bakoresha bifise amabara atukura, ay'ubururu, ay'umuhondo.

Kw'ishure, abanyeshure n'abavyeyi baje gutora amanota. Hakikijwe n'ibiti vyinshi, mu mbuga hahagaze imiduga myinshi y'amabara yera n'ayirabura.

Kw'ishure ah'abigisha bakorera, umuryango uruguruye, usize ibara ry'ubururu. Hari imeza zitanu , zine ziteretseko ibitabo, amakaye. Mumbavu ,hari akabati kabitswemwo amakaye menshi n'ibitabo. Hejuru hamanitse ibitambara bibiri.

Ishure riri munsi y'umusozi rikikujwe n'ibitoke n'ibiti, abanyeshure bari hanze baratashe, bamwe bafise amakaye muminwe. Hagati mukibuga hamanitse ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Amashure y'abana bato, i ruhande hari aho basengera, hejuru hari amabati atukura, hejuru cane hamanitse umusaraba munini, hakikujwe n'ibiti birebire mu mbuga, hari umusenyi n'ibivu, hirya yaho hari uduti duteye tw'amashurwe.

Kw'ishure aho uwutwara iryo shure akorera, hubakishije amatafari asize irangi ry'umuhondo, hejuru hari amabati. Imiryango iruguruye.

Ku ishure, abanyeshure bari hanze bariko barakina. Barindiririye y'uko abigisha baza bakugurura amashure bakinjira. Bambaye imyambaro y'ishure isa, amashure yabo yubakishije amatafari, imiryango isa n'icatsi.

Abana b'abanyeshure bariko baja kw'ishure babiri muri bo bambaye imyambaro y'ishure isa , imbere n'umuhungu inyuma umukobwa bakurikiwe n'akana gato cane ko katambaye imyambaro y'ishure ariko gahetse isakoshi itukura.

Ku mashure yubakishije amatafari n'isima, amabati yayo aratukura inyuma hasize ibara ryera, imiryango isize ibara ry'icatsi, imbere y'iryo shure hari ibarabara abanyeshuri bariko baracamwo, hakurya hari ibiti bitonze ku murongo.

Mw'ishure hari intebe zitonze ku murongo nyinshi zisize ibara ry'ubururu hasi imbere mw'ishure hasize amabara abiri rimwe ryera n'irindi ritukura amadirisha arugaye hejuru hari amatara abiri yaka.

Ishure ry'abana batoya bagitangura , ririmwo intebe n'imeza bisize amarangi ,y'umuhondo ay'ubururu n'ayatukura hateretseko ibikinisho abana bifashisha.

Mw'ishuri, abanyeshure bariko bariga baricaye. Imbere yabo har'intebe zera, kukibaho c'irabubura handitse ibiharura bakoresheje ingwa yera. Umwigisha wabo ahagaze imbere ariko arabigisha, yambaye ishati y'igitenge.

Ishure rikikijwe n'imisozi miremire. Ryubakishije amatafari n'umusenyi. Amabati asize ibara ry'ubururu. Imiryango yose irugaye. Amadirisha arugaye. Hanze hari uduti tugufi tw'icatsi tuhateye. Imbere mu kibuga hashinze ibendera.

Ishure ryubakishije amatafari abanyeshuri bake ,bicaye mu ishure izindi ntebe ntizicaye kw'abanyeshuri ku gihome hamanitse igitambara gifisi baragera hasi hateretse icupa hasi kandi hubakishije amatafari.

Ahantu abanyeshuri bafungurira, indya zirateguye ku masahani, ayandi masahani ntarashikirwa ngo ashirweko indya. Abariko barabikora ni abantu babiri.

ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi imbere hari ikibaho cirabura. Iruhande yaco hari abanyeshuri babiri. Hirya hari abandi banyeshuri babiri bafise inyabwonko n'umwigisha wabo ariko arabereka uko babikoresha. Isa n'ibara ry' icatsi.

ku ishure ryubakishije amatafare amabati aratukura uruhande hari amabara asize umuhondo hanze hari umusenyi abanyeshuri bariko barakinira hanze bambaye imyambaro isa bose

Ishure ryitiriwe steli amatutina mu kwinjira mu muryango mukuru udugira ku ngazi nyinshi rikikijwe n'ibitibirebire vy'icatsi kibisi risigishijwe iranga ryera n'iritukura.

Kw'ishure ryubakishije amatafari . Hejuru rifise amabati asa n'irangi ritukura be n'iry'ubururu. Abanyeshure bariko barakinira hanze har'ivyatsi hasi. N’abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu. Bambaye impuzu zisa bose.

Aho umusaseredoti akorera, hari imeza ishasheko ibitambara bibiri, kimwe cera n'ikindi c’ubururu, hari intebe imwe. Idirisha riruguruye, hejuru hamanitse ishusho yiwe, ku ruhande hari iyindi ntebe.

Mwishure hubakishij' amatafari n' umusenyi, hasiz' ibara ryera hubakiyek' ikibaho cirabura, candikishijweh' ingwa yera niyindi y' umuhondo niyindi y'ubururu.

Ishure ry'ubakishije amatafari, isize ibara ryera, hasi iryirabura amabati hamwe hejuru hasize ibara risa n'icatsi kibisi, ahandi ritukura, imiryango iruguruye isize ibara ry'icatsi, mu kazu ka sugumwe haruguruye.

agashure gashaje gasa nabi kasenyutse hejuru hari intebe z'ibiti umuryango uruguruye hashinze ibiti mu mbavu hari ibipapuro bimanitse hari ikibaho cirabura gishafyeko intebe umupanga n'ikaramu

Ishure ryagutse rinini ryubakishijwe amatafari, rifise amabara yera n'ayubururu, rikikijwe n'ibiti vyinshi bifise amababi maremare, hari imiduga ihahagaze mu kibuga ciryo shure.

Ishure ry'igorofa ryubakishije amatafari, risize amabara abiri, rimwe ryera n'irindi ry'ubururu, hanze mu mbuga hari igiti kirekire c'amashami y'icatsi kibisi, musi hari umuntu ahahagaze umwe.

Ishure risize ibara ryera, hasi hasize ibara ryirabura. Hejuru hari ivyuma bisize ibara ritukura. Hanze hateretse intebe iriko indobo ifise ibara ryera niry'ubururu.

Ishure risize amabara y'umugina n'iritukura n'iryera, imiryango iruguruye, imbere yayo hahagaze imodoka zibiri zera, har'abantu bariko bararengana mw'ibarabara ry'ivu riri imbere yayo.

Ishure ryubakishije amatafari .Ririmo abanyeshuri benshi bicaye batonze ku murongo bambaye impuzu zisa amadirisha yabo arugaye bose barunamye bafise impapuro ku meza zabo.

Ishure ryubakishije amatafari, hubakiyeho ikibaho kirekire cirabura, handikishijeho ingwa imwe y'ibara ryera iyindi y'ibara ritukura. Hejuru hari irangi ry'ibara ryera.

Mu kibuga hahagaze imodoka yirabura imwe iruhande hahagaze umuntu hirya yabo hari ibiti bibiri bimanitseko amabendera ibendera rimwe igihugu c'uburundi irindi ry'ubumwe bw'uburundi hirya musiigiti ahga gaze izindi modoka zibiri zifise ibaragera.

Imodoka nini yahagaze mu kibuga c'ishuri imiryango iruguruye, ishuri ryubakishije amatafari, isize ibara ryera, amadirisha arugaye hirya yaho hakikujwe n'ibiti birebire hanze mu kibuga hari umusenyi n'amabuye.

Mwishure ry’ubakishije amatafari, hejuru no mu mbavu hasize ibara ryera, amadirisha arugaye, inyuma hari ikibabo cirabura, intebe ziri muriryoshure ziracuritse.

Kw'ishure umuryango uruguruye ,amadirisha arugaye ,ikiyo caramenetse, hasize ibara ry'ubururu ,hasi ibara ryirabura, hejuru ibara ryera ,harabagabo babiri bahahagaze umwe yambaye umupira wirabura n'ibirato vyirabura uwundi ahagaze inyuma yiwe.

Kw'ishure ry'ubatswe mu matafari, rifise amarangi y'ubururu ni ryera, imbere yayo hahagaze imodokari, imbere yayo hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi rikaba rikikijwe n'ibiti birebire.

Kw'ishure ryubakishije amatafari ,risize ibara ryera. Hejuru kumabati kuruhande hasize ibara risa nubururu, kukibuga hari umusenyi hari niberendera ry'igihugu c'Uburundi imahitseho. Inyuma yaho hari igorofa ndende ikiriko irubakwa .

Ishure rinini ryubakishije amatafari, umusenyi n'amabuye. Risize ibara ryera, ku mabati hari ibara ryera. Imbere yaryo hari igiti kinini gisa n'icatsi kibisi, mu mbuga hari umusenyi, usohotse hanze umuryango uruguruye.

Amashure y’ubakishije amatafari n’isima, hejuru hasize ibara ryera, ku mpome hasize ibara ry’ubururu hanze hari imbuga irimwo umusenyi, imbere yaho hari ivyuma bihashinze vy’ubururu hirya hari ibiti birebire, hanze imbere yayo mashure hari intebe abana baticayeko.

Kw'ishure yubakishijwe amatafari n'amabati, risize ibara ryera, inyuma hahagaze abanyeshure b'abahungu n'abakobwa, bambaye imyambaro isa y'ishure. Hanze har'ikibuga cubakishije umusenyi.

Igorofa ririmwo ishuri ryubakishijwe n'amatafari. Risize amarangi yera. Hanze hari imiduga myinshi. Hari n'abanyeshuri bicaye imbere y'amamodoka, n'abandi bahagaze imbere yabo. Barikumwe n'abavyeyi babo.

Kw'ishure abanyeshure basohotse bahagaze hanze imbere y'imiryango ,mu mbuga hari abantu batatu bariko bararengana abagabo babiri n'umupfasoni umwe , amashure yabo afise amabati atukura n'imiryango y'ubururu.

Inzu ikorerwamwo umugambi wo gukingira abana n'abavyeyi. Iyo nzu yubakishijwe amatafari atukura, hejuru hari irangi ryera, hanze mu mbuga hari amabendera atatu.

Ishure ryubakishuje amatafari, risize amabara yera. Imbere hari ikibaho cirabura candikishijweho ingwa yera. Hari intebe zitatu, ziri imbere ,iruhande neza yikibaho.

Kw'ishure ryubakishijwe amatafari risize irangi ryera, hanze hari ibiti vy'icatsi kibisi n'utwatsi tubisi nyene hariko harengana umuntu w'umugabo yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura, mu mbuga hagati hamanitse ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Kumeza y’igiti irikumwe n’intebe yayo, hateretseho igitabo, igikombe, ikaramu, udupapuro dukase duto duto n’ingwa ndende zibiri n’izindi zine zivunaguyemwo duto duto.

U musi wo gutora amanota y'abanyeshure abavyeyi n'abarezi batanguriye mu gukora inama bicaye ku ntebe zifise ibara ritukura abanyeshuri baricaye abandi barahagaze.

Mugisagara ca bujumbura har'amazu atonze kw'ibarabara hacururizwa ibiribwa, hanze hari imitaka abantu bicaramwo bacuruza, iruhande yaho har'ibarabara ryubakishijwe amabuye.

Mw'ishuri ryubakishije amatafari, hariyo intebe zitonze k'umurongo, ntamunyeshure n'umwe arimwo, hariyo n'imeza n'intebe ya mwigisha. Imbere hari ikibaho cirabura, kumatafari hasize ibara ryera.

Abanyeshuri benshi bari mu kibuga batonza imirongo bariko bakina umukino wo guhiganwa abatsinda bandi bakikujwe n'inyubako z'ishure bambaye impuzu z'amabara handukanyu.

Igorofa irimwo amashure risize ibara ryera ryubakishije amatafari n' umusenyi imbere yaho hari ikibuga gishinzemwo idarapo ry' igihugu c' Uburundi hirya hari igiti kire kire gisa n' icatsi kibisi imbere yaho hari uduti tugufi dusa n' icatsi.

Ishure ry'abana bato: risize ibara ry'ubururu n'ibara ryera hejuru. Hasi hasize ibara ryirabura. Imbere mu kibuga hateye ibiti binini birebire. Hasi hatey'ivyatsi. Imiryango irugaye, n'amadirisha arugaye.

Kw'ishuri ryubakishije amatafari n'umusenyi, n'amabuye, risize ibara ryera hasi, hejuru ku mabati hasize ibara ry'ubururu, hanze mu mbuga hari umusenyi n'amabuye, hakikujwe n'ibiti birebire hirya yaho hari ayandi mazu maremare ataraheza kwubakwa.

Ishure ryubakishije amatafari risize ibara ryera hejuru hari ibara ry'ubururu hanze hari imbuga y'umusenyi iruhande hari igiti kirekire kinini ifise amashami y'icatsi kibisi.

Ishure ryubakishije amatafari n' umusenyi risize ibara ryera imiryango n' amadirisha arugaye ikikijwe n' ivyuma bifise ibara ritukura hanze mu mbuga hari amabuye n' umusenyi mwinshi inyuma hari ibiti bire bire.

Kw'ishure ry'ibujumbura ryitiriwe umutima mweranda hakikujwe n'ibiti vyinshi birebire binini amadirisha asa n'ubururu hasi hasize ibara ryirabura hejuru hasize ibaragera amatara amanitse hejuru y'urugi.

Igorofa yubakishijwe amatafari irimwo amashure, hanze hari imiduga. Hagati mu kibuga hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Iyo gorofa isizwe amarangi y'ibara ry'ubururu.

Mw’ishure kukibaho handitse amajambo yandikishijwe ingwa z’amabara atatu, ibara rimwe risa n’umuhondo irindi ryera irindi ry’ubururu.

Nw'ishuri ryubakishije amatafari n'umusenyi intebe zitonze ku murongo nta munyeshuri arimwo hasize iba ararera hejuru aritara ku ruhande ariidirisha ry'ugayi umuryango uruguruye hari igipapuro kimanitse hirya cera.

Ni mugatondo, hejuru kw’Ijuru , hari ibicu vyera n’ivyubururu, abantu bariko bararengana, baca inyuma y’ishuri. Nabapfasoni batatu , n’uwundi umwe bahuye.

Ishure ryubakishije amatafari, hari ikibaho kirekire cirabura, handikishijweho ingwa z'amabara yera. Hejuru hari amabara yera, musi hari amabara yirabura.

Ishuri ryubakishije amatafari ryitiriwe mutima mweranda riri ibujumbura risize ibara ry'ubururu rikikujwe n'ibiti birebire bifise amababi maremare y'icatsi kibisi.

Kw'ishure ryubakishije amatafati n'amabati, harimwo intebe zitatu zikozwe mugiti, hariho ikibaho canditseko n'ingwa yera, hejuru hasize ibara ryera.

Igorofa ndende, irimwo amashure. Ryubakishije amatafari n'umusenyi. Isize ibara ryera. Imiryango irugaye, amadirisha arugaye. Hasize ibara ry'ubururu. Iruhande hari ayandi mazu matoya. Mumbuga hari umusenyi mwinshi.

Iahure rinini rikikujwe nibiti namababi yicatsi ku mbuga hanze hari abantu bariko barakina umupira wamaboko hari n'abandi bicaye bariko bararorera abo bakinyi bariko barakina hirya yaho hari amazu.

Amazu atonze ku murongo asize ibara yera amabati asize ibara ry'ubururu, imbere hari ibiti bibiri birebire cane inyuma haca ibarabara ata muntu n'umwe ariko araricamwa imbere yaryo hari umusenyi.

Inzu nini ikikujwe n' ibiti bire bire vy' icatsi kibisi imbere yayo hari imbuga ishinzemwo ibiti bitatu bimanitseko amabendera ayo ma bendera afise amabara atandukanye.

Ishuri rinini rikikujwe n' imisozi abana babiri bariko bararengana yubakishijwe amatafari amabati yayo asize ibara ritukura iruhande asize ibara ryera.

Mw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, hasize ibaragera harimwo intebe nyinshi zitonze ku murongo zikozwe mu kibaho, nta munyeshuri n'umwe arimwo hejuru hamanitse itara hirya hari akabati.

Ishuri giwakishije amatafari risize amabara yera irya yaho rikikujwe n'ibiti bisa n'icatsi kibise mu mbuga hamanitse ibe ndera ry'igihugu c'uburundi.

Ishure ryubakishije amatafari, risize ibara ryera, hejuru hasize ibara ry'ubururu. Hanze hari imbuga y'ivu, imbere yavyo hari ibiti birebire bisa n'icatsi kibisi.

Kw'ishure ry'igorofa ryubakishijwe amatafari, isize amabara yera hanze hari ibendera y'igihugu c'Uburundi, iruhande ry'iyo bendera hari agati karekare keza gafise amababi maremare asa n'icatsi kibisi.

Kw'ishure , abanyeshure benshi bahagaze imbere y'amashure yabo , bambaye imyambaro y'ishure itandukanye harimwo abahungu n'abakobwa .

Mw'ishuri hari imeza nyinshi zitonze k'umurongo, n'intebe z'abanyeshure, imbere hari ikibaho cirabura atakintu nakimwe canditswemwo, umuryango urafunze ,hubakishijwe amatafari.

Ishuri harimwo intebe zitonze kumurongo ariko nta banyeshuri barimwo amadirisha aruguruye asize ibara risa n' ubururu hejuru hari ibara ryera hari n' itara hari ikibaho kire kire cirabura hasize musi ibara risa n' ivu.

Ishure ryubakishije amatafari umuryango w'ishure urugaye usize ibara ry'ubururu iri ni ibara ryera riri impande y'umuryango ku umuryango hejuru hamanitse igipapuro cera.

Inyuma yishuri hari imodoka zibiri zitwara abanyeshuri. Zifise ibara ryera n'iryo ubururu. Hari abandi bagabo babiri baciye inyuma yaryo. Ku ruhande hari ibiti birebire bisa n'icatsi kibisi. Hari ivu riri imbere n'ayandi mazu ayikikuje.

Ishure ryubakishije amatafari, rikikijwe n'ivyuma, hanze hari imbuga irimwo umusenyi, hasizwe irangi ryera; hirya hari ibiti vy'icatsi kibisi; imiryango irugaye.

Igorofa ririmwo amashure. Ryubakishije amatafari y'umusenyi. Isize amabara yera. Imbere yayo, hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi. Inyuma hakikijwe n'ibiti birebire.

Abantu batandatu bari munama bane baricaye babiri barahagaze umugore n' umugabo abicaye bafise inyabwonko imbere yabo bariko barakoresha ku mameza hateretse ishakoshi ni impapuro.

Kwishuri ryitiriwe mutima mweranda ryubakishije amatafari n' umusenyi ni rinini irimwo amashure hanze hari abagore babiri bariko bararengana ikikijwe n' ibiti bire bire vy' icatsi kibisi.

Ko ishure cubakishijwe matafari rikikijwe n'igihome cubakishije matafari risize n'ibara rera amabati y'iryushure asize ibara ry'ubururu rikikijwe n'ibiti hanze hari ivyatsi n'umue senyi mu kibuga.

Abanyeshure bicaye mw'ishure. Abakobwa n'abahungu. Bambaye amashati yera, hasi naho bambaye ubururu. Imbere yabo hahagaze umwigisha wabo, ariko arabigisha. N'umupfasoni mutomuto, w'imishatsi myinshi. Impande yiwe hari imeza yiwe yicarako n'intebe.

Kw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi hasize ibara ryera hanze hari amabuye hari abafasoni batatu bariko bararengana bahuye n'undi mugabo umwe yambaye umupira wirabura imbere harimwo ibiti birebire amaiae shi ari ugaye.

Amashure yubakishije amatafare, imiryango irugaye isize iibara ry'ubururu, hanze hari igitoki n'ibiti bitoya bigupfi biri mbere y'ishure amabati arera.

Ishure ryubakishijwe amatafari namabuye risize ibara ryera izina ry'ishure ryandikishije ibara ry'irabura, ururyi rwiryo shure rusize ibara ritukura.

Ishure yubakishije amatafari imbere hari igihome cirabura handikishijweho ingwa z'amabara atatu ibara ritukura iryo umuhondo nigera hejuru hari ibara ryera.

Abajejwe ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu bari mu nama. Babiri barahagaze abandi bane baricaye, ni abagore n'abagabo. Umwe wese yicaye afise inyabwonko imbere yiwe, hejuru hamanitse isaha.

Mwishure ahabikwa ibitabo hari ububati butatu bubiri bukozwe mu cuma bubitsemwo ibitabo vyinshi harimwo n' umupira w' amaguru ubitswemwo akandi kabati gakozwe mumbaho.

Inzu y'igorofa ndende yubakishijwe amatafari isize amabara yera amadirisha arugaye asize ibara ry'ubururu amabati asize ibara ritukura hasi hari ivyondo.

Igorofa nini irimwo amashure, yubakishije amatafari n'umusenyi, isize ibara ryera, amabati arera, rikikijwe n'ivyuma. Imbere mu mbuga hari amabuye n'umusenyi.

Mw'ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi. Ryubakiyeko ikibaho cirabura. Handikishijweho ingwa ifise ibara ritukura n'iyindi ifise ibara ry'umuhondo. Hejuru handitseho uko ivyo bazokwiga bizogenda bikwirikirana n'imisi bazovyiga.

Ikibaho kiri mw'ishure cirabura, candikishijeko ingwa yera , niyindi y'umuhondo, niy'ubururu, handitseko icigwa c'igifaransa abanyeshure bariko bariga.

Igorofa nini irimwo amashure isize ibara ryera, ikikijwe n'ivyuma bisize ibara ry'ubururu, har'abanyeshure benshi bahagaze hanze, Mumbuga hari imodoka yera , hatondetse amashugwe meza umurongo.

Mw'ishure abanyeshuri baricaye bariko bariga n'abahungu n'abakobwa ku meza hateretse icupa umuryango w'ishure uruguruye imbere yabo hahagaze umufasoni yambaye umwambaro wera, ariko arabigisha afise n'impapuro mu minwe.

Igorofa ririmwo ishure ryubakishije amatafari, umusenyi. risize ibara ryera. Hanze mu kibuga hari abanyeshuri bariko barataha bahetse amasakoshi. Bambaye impuzu zisa z'ishuri. Hanze hateye utwatsi n'ututi tugufi.

Igorofa rirerire ririmwo amashuri ryubakishije amatafari n'umusenyi amadirisha arugaye n'imiryango irugaye ifise irangi ry'ubururu hanze mu mbuga hari umusenyi n'amabuye ihirya yaho hatondetse uduti tw'amashuri twiza tugufi.

Igorofa ndende ririmwo amashure, ryubakishije amatafari n'umusenyi, risize ibara ryera, amadirisha yose arugaye. Hejuru amabati afise ibara risa n'ubururu, hanze musi yaryo hateye ibiti, haruguru hari imiduga ihahagaze.

Imbere mw'ishure hari ikibaho cirabura. Kiranditseko cose bakoresheje ingwa yera, risize amarangi atukura n'ayera ariko bibonekako rishaje. Nta munyeshure arimwo, nta muntu n'umwe arimwo.

Kw'ishure hari umuntu w'umugabo, ariko ararengana yambaye ishati itukura afise ku rutugu isakoshi yirabura iryoshure yubakishije amatafari isize irangi ritukura ni ryera.

Ikibuga kinini gihagazemwo imodoka yirabura, iruhande har'umuntu hirya yaho har'imiduga ibiri ihagaze munsi y'ibiti ifise ibara ryera ,hirya y'izo modoka har'amazu menshi ahakikuje.

ahantu habikwa inyabwonko zapfuye hapfukishjiwe ishashe yirabura iruhande harakabati idirisha rirugaye hasize ibara ryera k'uruhome

Mw'ishure hasize ibara ry'umuhondo, hubakiyeko igihome kiriko ikibaho cirabura candikishijeho ingwa yera. Hatanzwe akabazo ku rurimi rw'Ikirundi.

Ishure risa neza rifise isuku ry'ubakishije amatafari atukura amadirisha n'imiryango birugaye rifise amabati hejuru asa nicatsi imbere hateye amashurwe meza nibiti bigufi nibindi birebire.

Kw'ishure abanyeshure batashe amashure arugaye mu kibuga hari igiti kimanitseho ibendera ry'igihugu c'uburundi inyuma y'amashure hari ibiti bitonze ku murongo birebire bisa ni catsi kibisa.

Amashure, hirya y'aho hari amazu menshi akikuje iryo shure. Hanze hari igiti c'amababi c'icatsi. Iruhande y'ishure rimwe, umunyeshure ariko aratambuka, hirya y'aho hari ibarabara.

Mwibarabara nta muntu n'umwe, ariko ararengana nta n'imodoka hirya hari inzu ndende ifise amabara yera na y' ubururu amabati asa n'ubururu hirya yaho hari ibiti bibiri birebire canee isamababi y'icatsi kibisi.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, hanze har’amabuye, hashinze igiti c'ibendera gihugu c'uburundi, iryo shurorikikijwe n'ibiti vyinshi birebire, hanze har’umuntu w'umupfasoni ahahagaze.

Kw'ishure abanyeshure ntibarataha. Hanze hahagaze abavyeyi babo baje kubatora. Imbere hashinze igiti c'ibendera y'igihugu c'Uburundi. Hanze hahagaze imiduga

Abanyeshuri bicaye hanze kuntebe z'ibiti , inyuma yabo hari ibiti birebire vy'icatsi kibisi , bambaye impuzu zisa z'amabara yera n'ubururu , imbere yabo hari umwigisha bariko barakurikira .

Mwibarabara ry’ivu hari umugabo ariko ararengana yambaye ishati yera n’ipantaro y’irabura, hirya yiwe hari ibiti vyinshi, hirya yivyo biti hari amazu menshi , imbere yiwe hari abandi bantu bagira bahure, hari ivyuma hirya hari amashure bifise ibara ry’ubururu.

Mw'ishure hari iki aho cirabura cubatse ku gihome c'amatafari, candikishijweho ingwa z'amabara atandukanye, iry’umuhondo iritukura n'iryubururu.

Kw'ishure ryubakishije amatafari, risize ibara ryera, hejuru hari akabara gatoya k'ubururu. Hejuru y'amashure haca intsinga z'amatara. Mu mbuga hanze hari uduti tw'amashurwe dugufi tw'icatsi kibisi.

Ishure, hanze hanikiye impuzu zibiri zera. Iyo nzu yubakishijwe amatafari. Ifise amabara yirabura, amabati yayo asa n'icatsi kibisi, hanze hari ivyatsi vy'icatsi, n'uduti duto.

Igorofa ririmwo amashure, ryubakishije amatafari, risize ibara ryera. Hanze har'uduti twiza tugufi twamashurwe asa nicatsi kibisi.

Ishure ryubakishije amatafari, umuryango uruguruye, usize ibara ryera n'amadirisha asize ibara ryera. Hanze hasize ibara ry'ubururu. Hateretse intebe hanze ucinjira.

Nishuri ridasize irangi imbere hari igihome cubakiyeko ikibaho c' irabura candikishijweho ingwa y' ibara yera riciyeko umurongo handitsweko ibiharuro.

Kw'ishure rinini mu kibuga hari abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko, harabandi bicaye babarorera, hakikujwe n'ibiti birebire vyinshi, imbere yaho bariko barakinira hari igiti kimwe kinini c'amashami maremare y'icatsi kibisi.

Mw'ishure ryubakishijwe amatafari, hejuru hasize irangi ryera, imbere intebe zose zirashinze, imbere yazo har'ikibaho kirekire cirabura, har'imirongo yubakiyeko yera.

Ishure ryubakishije amatafari numusenyi hejuru hasa nubururu ifise ibara ryera amaja inyuma imbere hari igiti kinini giteye imbere yamashure hari umusenyi inyuma hari abagabo babiri bariko bararengana umwe yambaye umupira utukura

Abanyeshure bicaye mwishure, bariko bariga . Bambaye impuzu z’ishure zisa bose . Zifise amabara yera nay’ubururu. Umwigisha wabo, umupfasoni arimbere ariko arabigisha yandika kukibaho cirabura. Hari n’intebe yiwe irimbere.

Ishure ry'igorofa, ryubakishijwe amatafari, risize ibara ryera; imbere yaryo, hari igiti kimwe, kirekire cane, n'utundi duti turi hasi tugufi; hanze hari umusenyi.

Kw'ishure ry'abihebeye Imana abanyeshure batashe. Ryubakishije amatafari, hejuru hari ibara ritukura, hasi hari ibara ryera. Hubakiyeho ishusho ya Yezu, inyuma hari ayandi mashure.

Igorofa ririmwo ishure y'abana bakiri bato bagitangura, isize amabara menshi meza. Hari ayera, hari ay'icatsi kibisi, hari ayatukura, hari ay'umuhondo. Hanze hari imbuga irimwo ivu.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi hasi hasize ibararera hejuru hasize ibara ritukura ku mabati hira hari ibiti binini vy'amavoka imbere hari imbuga irimwo musenyi irunzemwo n'amabuye amadirisha rugayi n'imiryango irugayi.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi risize ibara ryera ririmwo ikibaho kirekire cirabura candikishijweho ingwa yera harimwo intebe nyishi zitonze k'umurongo.

Ikibuga kirimwo imodoka y'ibara ryera, harimwo ibiti bitonze k'umurongo birebire vy'amabibi y'icatsi kibisi, hagati hashinzemwo idarapo ry'amabara atukura, icatsi, n'ubururu.

Mw’ishure abanyeshure baricaye bariko bariga , kumeza hateretse ibitabo, imbere yabo har!umwigisha, umupfasoni afis’imishatsi myinshi, hirya yiwe har’imeza n’intebe, inyuma har’ikibaho cirabura kirekire, idirisha riruguruye.

Igorofa ndende yigamwo abanyeshure benshi cane, bambaye imyambaro isa :umuhondo be n'ubururu, hanze hari umusenyi hamwe n'amashurwe makeyi asa neza, batonz 'umurongo imbere y'amashure bigako.

Ishure ryubakishije amatafari rifise irangi ryera. Musi yaryo hicaye umwigisha. Abanyeshure batashe. Yegamiye ku ntebe, n'imeza y'igiti imbere yiwe.

Igorofa ririmwo amashure, ryubakishije amatafari risize ibara ryera niryumohondo, abanyeshure bahagaze hejuru bahetse isakoshi yirabura bambaye imyambaro isa.

Ishure ry'ubakishije amatafari numusenyi risize ibara ryera hejuru ku mabati hari ibara ryubururu , imbere yaryo hari igiti kirekire cumwembe gifise amababi yicatsi kibisi mumbuga hari umusenyi.

Abanyeshure bari hanze abahungu n'abakobwa bambaye inkuzu z'ishure zifise amabara yera n'ayirabura umwe arunamye, ariko arakaraba mu minwe n'amazi ahetse isoakoshi ku mugongo.

Ishure ryubakishijwe amatafari risize irangi ry'ibara ry'umuhondo n'irutukura rifise amabati atukura hanze hari imigozi yanikiyeko impuzu z'imyambaro y'ishure ry'amabara yera y'umuhondo hari n'abantu babiri bahagaze musi y'iyo migozi.

Igorofa nini irimwo amashure yubakishije amatafari n'umusenyi hasize ibara ryera ku ruhande hari ibiti birebe iye bibiri n'utundi duti duto tucatsi kibisi mu kibuga hagati haribendera ry'igihugu c'uburundi hanze ari abanyeshuri batashe.

Kw'ishure aho basomera ibitabo hari ububati bwinshi butonze ku murongo bubitswemwo ibitabo, hari n'imeza ikikujwe n'intebe, hejuru hari itara, ku gihome hamanitseho impapuro zibiri zera.

Ishure ryubakishije amatafara hejuru hasize ibara ryera ku kibaho handikishije ingwa jifise amabara atukura ubururu umuhondo kuk ibaho handise amatariki umwaka ni ukwezi.

Kw'ishure hari ikibuga gishinzemwo ibendera ry'igihugu c'uburundi, hirya hari amashure akikujwe n'ibiti vy'amababi y’icatsi n'amashurwe y’icatsi.

Igorofa ndende irimwo amashure yubakishije amatafari n'amabuye n'umusenyi isize ibara ryera. Hasi hari abagabo babiri, mu mbuga hari umusenyi n'amabuye hugazwa ivyuma bisize irangi ryera.

Mw'ishure hari ikibaho kirekire c'irabura canditseko, harimwo intebe z'abanyeshure n'iyindi ntebe imwe y'umwigisha, hariho amadirisha abiri mu mbavu n'itara riri hejuru rimwe.

Ishure risizwe ibara ry'ubururu hasi ibara ryirabura hejuru ibara ryera ifise amabati afise ibara ritukura imbere yayo hari ibiti bibiri inyuma rikikijwe n'ibiti vyinshi.

Kw'ishure ryubakishije amatafari, amabati asize ibara ry'icatsi, mu mbuga hanze hamanitse amabendera abiri, hanze hari biti bitatu bifise ibara ry'icatsi kibisi.

kwishure ryubakishije amatafari n'umusenyi amabati yayo na mategura afashwe n'ikibaho kirekire gishaje musi hari imboga zihateye zifise ibibabi binini bisa n'icyatsi kibisi

Aho abanyeshure bafungurira hubakishije isima. Hasize irangi ryera n'iryirabura. imbere hari imeza nini iriko amasahani n'igikombe. Zifise amabara atukura, ayera n' ay'ubururu.

Ishuri rya kaminuza ryubakishije amatafari n'umusenge risize ibaragera ku mabati hari ibara ritukura hanze abanyeshuri baratashe abahungu n'abakobwa bambaye impuzu z'ishuri zisa hirya yabo hari imodoka zibarindirie.

Kwi shure mu kibuga hahagaze imodoka ndende itwara abanyeshure imiryango iruguruye, amadirisha aruguye, arindiriye abanyeshure hariya yaho hari ibiti munsi yavyo hahagaze izindi modoka zibiri zera.

Ishure ryubakishije amatafari. Risize ibara ryera. Amabati aratukura. Mu mbuga abahungu b'abanyeshure bariko bararengana baca iruhande y'imodoka ifise ibara ryera.

Ishure ryubakishij' amatafari, asiz' ibara ry' umuhondo, har' ingaz' uduga zikikijwe n' ivyuma bisiz' ibara ry' umuhondo, hejuru hahagaz' umwana w' umuhungu w' umunyeshure, imbere yiwe har' abandi banyeshure bahicaye.

Ishuri ryubakishije amatafari n,umusenyi. Imiryango n'amadirisha birugaye. Bisize ibara risa n'iritukura. Hanze hari ibiti. Hirya yaho hahagaze umugabo yambaye ishati yera. Iruhande yiwe hari intebe.

kwishure yubakishije amatafari isize ibara ryera amadirisha arugaye n'imiryango irugaye vyose bisize ibara ritukura hanze hari ibiti bifise amababi asa n'icatsi kibisi

Mw'ishuri ry'abana batoyi, amadirisha arugaye, urugi ruruguruye, ikiyo caramenetse. Asize ibara ryera inyuma ry'ubururu. Hejuru har'itara, hasi har'intebe nyinshi zirimwo zidatonze ku murongo.

Mw'ishure ryubakishije amatafari, hejuru har'ibara ryera umuryango uruguruye usa n'ivu, hejuru ku muryango hamanitse igipapuro cera cerekana amategeko y'abanyeshure uko bategerezwa kwitwara.

Ishure ryubakishij' amatafari, risiz' ibara ryera hejuru has' ibara ry'ubururu n' iryirabura, imbere har' ibiti birimumbuga n' ivyatsi, amadirish' arugaye n' imiryango.

Mu kibanza abanyeshuri bigiramwo inyabwonko hubakishije amatafari n'umusenyi ari hama ameza akikijwe n'intebe abagabo babiri bahagazeho bambaye udupfuka muno ku meza hari inyabwonko zihari.

Ishure ryubakishijwe amatafari risize amarangi atandukanyi iryera iry'ubururu ni ry'umuhondo, hari abanyeshure bahagaze hanze b'abakobwa n'abahungu bambaye imyambaro y'ishure y'ubururu.

Ikibuga gihagazemwo imodoka nyinshi zo m'ubwoko butandukanye, ntonya na nini hirya har'amazu ahakikuje, mur'iyo miduga har'iyifunze hakaba niyifunguye amadirisha.

Ishure ryubakishije amatafari n'umusenyi, isize ibara ryera, amadisha rugaye y'imiryango irugaye isize ibara ry'ubururu, hanze ateye ibiti bigufi bitonze ku murongo.

Igorofa rirerire ririmw' amashure yubakishij' amatafari n' amabuye, isiz' ibara ryera, hanze har' abanyeshure bambay' impuzu zishure zisa. Mu mbuga, har'igiti kimanitsek' ibendera ry' igihugu cu Burundi, hanze hari n' ibiti bibiri.

Ishure risize amabara abiri rimwe ry'ubururu hasi irindi ryera abagabo babiri bariko bararengana umwe yambaye umupira wirabura n'ibirato vyirabura, umuryango w'iryoshure uruguruye.

Kw’ishure ryubakishije amatafari, ikibuga caho kirimwo umusenyi, hashinze ibendera ry'iguhugu c'Uburundi, imbere yayo mashure hari umuntu w'umugabo ariko ararengana yambaye umupira ufise ibara ry'ubururu.

Mu kibuga hanze hahagaze imodoka yirabura, impande yayo hari umuntu w'umugabo, hirya gato hari ivyuma bibiri bimanitseko ibendera, hirya yaho munsi y'igiti kinini hahagazeyo imodoka zitatu zifise ibara ryera, hirya hari amazu menshi.

Ni ishure ritoya ryubakishijwe umusenyi risize ibara ryera hasi iryirabura n'iry'ubururu imbere yayo hari kibuga kirimwo umusenyi n'ivyatsi rikikijwe n'ibiti birebire vy'icyatsi kibisi.

Kw'ishure rya kaminuza hahagaze hanze abanyeshure b'abagabo n'abagore, bafise ibitabo mu minwe. Hirya Ngirante amanitse impapuro nyinshi z'amatangazo zera, hasize irangi ryera, hari n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Umunyeshure akora akazi kukubaza ariko arimenyereza. Yambaye impuzu ifise ibara ry'ubururu, yambaye isaha. Imbere yiwe hari imeza iriko ibikoresho, ivyuma n'ibipapuro.

Abanyeshure b'abakobwa biga imyuga yo gukora imodoka. Bariko barimenyereza. Inyuma yabo hari ububati burebure bukozwe mumbaho z'ibiti. Kumeza z'abo bariko barakorerako hari ivyuma bakoresha.

Mwishirahamwa rijejwe kumenyesha amakuru abajejwe gufata amasanamu batanguye akazi bafise ibikoresho binini bire bire bifise amabara yirabura aho biteretse hari ibara ryera.

Abakozi ba reta bariko barakora inama, abayikoresha, n'abagabo babiri n'umupfasoni umwe akaba ariwe ariko aravuga yafashe ijambo yambaye umupira utukura. Abandi bicaye kumeza bafise inyabwonko imbere yaho.

Abanyeshure bahagaze mu kibuga. Bize imyuga ijanye n'ukubaka amazu. Umwigisha wabo barahagararanye. Abandi banyeshure baricaye. Benshi muri bo bambaye imipira y'ubururu. Hirya hakikijwe n'ibiti.

Abanyeshuri biza umwuga wo kwubaka bariko barimenyereza bubaka igihomekirekere bakoresheje amatafari n'umusenyi, imbere yabo bari kumwe n'umwigisha yambaye impuzu y'icatsi, ariko arabereka uko babikora.

Abaganga bahagaze aho basanzwe bakorera bariko barigishanya bambaye impuzu z'akazi z'amabara yera bambaye n'udupfuka munwa ku munwa imihande yabo hari akabati kabitswemwo imiti.

Umuntu w'umugabo, ariko arakora umuriro inyuma yiwe hari igipapuro cera kimanitse candikishijeho ibara ryirabura yambaye ikintu ku mutwe cirabura muminwe yambaye ibindi bisa n'ubururu, ihirya yiwe hari amadirisha arugaye.

Abanyeshure bariko biga umwuga wo kuvura ni benshi barahagaze imbere yabo hari umwigisha w' umugabo ariko arabereka inyuma yabo hari akabati gateretsemwo imiti n' ibindi bikoresho.

Umunyeshuri yiga ibijanye nivy'amabuye y'agaciro hari mw'ishure, ariko afashwa n'umwigisha wiwe w'umugabo na we n'umugabo ku meza hari ibikoresho bakoresha barahagaze hirya hari inyabwonko iteretse ku yindi meza.

Abigisha ba kaminuza bari mu nama bicaye mu ntebe zikoreshejwe ibiti n'imeza zikozwe mu biti , ku meza zabo hari igitabo, ni abagabo n'abagore bariko barakurikira uwubakoresha inama ahagaze imbere yabo.

Abanyeshure bo muri kaminuza abahungu n' abakobwa bicaye bariko bariga imbere yabo hari abigisha babiri umugabo n' umugore baricaye hagati hari intebe yirabura atanumwe ayicayeko amadirisha aruguruye hanze hateye ibiti.

Abagabo batatu, bicaye kumeza bariko bakora ubushakashatsi kubijanye namatara, inyuma yabo hari abandi bagabo batatu bariko bararengana. Ivyuma bariko barakoresha biri kumeza bifise amabara atandukanye , ayubururu , ayatukura nayasa n'umuhondo.

Abanyeshure biga ibijanye no kuvura abantu bariko bariga. Aho bari hari igitanda, hakaba kabati gakozwe mu giti, kabitswemwo imiti. Bambaye impuzu z'akazi zisa, zifise amabara yera n'ayatukura.

Abakozi bakaminuza bari munama abandi babiri bar'imbere yabo bariko bakoresha Inama n'abapfasoni bàbiri hagati yabo har'intebe atawuyicayeko ifise ibara ry'icatsi hejuru har'amatara mumbavu har'idirisha ryuguruye .

Abanyeshure bo muri kaminuza baricaye mw'ishure bariko bariga. Imbere yabo hahagaze umwigisha wabo. Numupfasoni. Iruhande yiwe hari intebe zitatu zirabura. Imbere yiwe hari imeza iteretsweko amacupa. Abo banyeshure n'abahungu n'abakobwa.

Abanyeshure bariko bigira umwuga wo gukora imodoka. Bariko barimenyereza, ni abagabo gusa. Bambaye impuzu zisa n'ubururu bose. Impande yabo hari imodoka bariko barageragerezako.

Abanyeshure bane bahagaze imbere abandi baricaye . Abigisha babo bicaye imbere bakwirikira ivyo barya banyeshure bariko barigisha. Hirya amadirisha arugaye . Hejuru hari intara .kuntebe hateretse amasakoshi .

Irishure risa neza harimwo intebe n’imeza zitondetse kumurongo, imbere hari ikibaho gisa n’icatsi kibisi kuruhande hari impapuro zitatu zimanitse, hejuru hari isaha n’amatara hejuru ariko araka.

Abanyeshure bo muri kaminuza bari mu nama, ni abahungu n'abakobwa. Baricaye, imbere yabo hari abigisha batatu. Hejuru hari amatara afise ibara ryera, ku ruhande hubakishije amatafari.

Abanyeshure benshi b'abahungu bariko bariga umwuga wo gukora amabati bakoresha umuriro bambaye impuzu zisa aho bakorera hasize irangi ryera impande yabo hari ububati babikamwo ibikoresho.

Abaganga b' ibitungwa, bariko baravura inyana y' inka, bayiboshe ikiziriko bambaye impuzu zera zisa, harimwo abagabo n' abagore, aho bari hakikijwe n' ishamba.

Kw'ishure rya kaminuza, abigisha bahagaze hanze; ni abagabo bane batonze ku murongo; umwe muri bo yambaye impuzu y'akazi ifise ibara ryera; inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari; umuryango uruguruye.

Abantu b'abagabo benshi bariko barubaka uruzitiro bakoresheje amatafari n'umusenyi, bambaye impuzu zisa z'ubururu, uwubatwara akaba yambaye ishati hejuru y'icatsi kibisi.

Abanyeshure babiri bo muri kamenuza bari kumwe n'umwigisha wabo ariko arabasigurira, imbere yabo hari inyabwonko imwe, bambaye impuzu z'amabara atandukanye, inyuma yabo hakaba iyindi nyabwonko imwe .

Ivuriro, hanze hari abantu bahagaze, rikikijwe n’ibiti birebire vyicatsi, mu mbuga imbere yaho aho bantu aho bicaye, hari ibiti bigufi vyicatsi hakaba nikindi kimwe kirekire cane gifise amababi yumye.

Abasanzwe bakora akazi ko kumenyesha amakuru, bariko barakora. Aho bicaye, kumameza ,hari inyabwonko n'ibikoresho bakoresha mugufata amasanamu. Bamwe bambaye agafuka munwa.

Abanyeshure biga umwuga wo gukora ibirato bicaye mwishure bambaye impuzu zisa bose zifise ibara ryubururu hari abigisha babiri bahagaze inyuma hakaba nuwundi umwe ahagaze imbere ariko arabereka kumeza zabo hateretse ibirato

Abanyeshure ba kaminuza bakoze inama kuntebe hari ibitabo namakaye umwe muribo arahagaze numupfasoni wumushatsi miremire ariko aratanga ivyiyumviro inyuma yiwe hari abandi bigisha babahagaze

Abanyeshure benshi , bariko bariga ibijanye no guteka. Bambaye impuzu zakazi zisa, n'inkofero zisa, n'ubufuka munwa busa. N'abahungu n'abakobwa. Aho bariko barakorera hateretse amasafuriya , imbugita, n'ibitunguru.

Abanyeshure bariko barimenyereza umwuga wo kubaza . Bambaye impuzu zisa n'ubururu, bose, zimeze cokimwe. N'abakobwa babiri n'umuhung'umwe. Bafis'ibikoresho muminwe, ivyuma ,aho bari hasize ibara ry'umuhondo.

Abanyeshuri baje kwimenyereza akazi bambaye impuzu zakazi zisa zifise ibara ry'ubururu n'abagabo gusa imbere yabo hari ibikoresho bagira bakoreshe bariko baraganira batwenga.

Mwishuri, hari abanyeshure bicaye bariko barakurikira umwigisha wabo ari ko arabigisha, bambaye imyambaro bose isa harimwo abahungu n'abakobwa, umwigisha ari imbere n’umugabo imbere n'inyuma hari ibibaho bibiri vyirabura.

Abanyeshure bariko barimenyereza ibijanye n'akazi, bariko bakora matara, bambaye impuzu zisa z'akazi z'ubururu, imbere yabo hahagaze umwigisha wabo n'umupfasoni, yambaye ikoti itukura n'ipantaro y'irabura akaba afise inzobe, n'abandi bagabo babiri bahagaze imbere yabo.

Abanyeshure bicaye mw’ishure. Bariko bariga umwigisha wabo abahagaze imbere n’umugabo. Hari imudasobwa iteretse imbere yiwe, bicaye mu ntebe zikoreshejwe imbaho, harimwo abakobwa n’abahungu.

Umunyeshure wo muri kaminuza aricaye, ku meza hari mudasobwa imwe hirya yiwe hari uyundi munyeshure, hejuru yiwe hahagaze umugabo w'umwigisha wiwe w'urukoba rwera, inyuma hahagaze umupfasoni w'urukoba rwera hirya yiwe hari akabati kabitswemwo ibitabo vyinshi bitonze ku murongo.

Abanyeshure bariko bariga imyuga yo guteka, bambaye imyambaro yera isa bose n'inkofero zera zisa, aho bari hasizi Ibaragera bafise ivyo bariko barakoresha mu ntoke.

Abanyeshure bicaye mw'ishure. Umwigisha wabo ahagaze imbere. Ni umupfasoni, yambaye impuzu zisa n’iz’abanyeshure. Afise imishatsi myinshi. Mw’ishure hamanitse isaha.

Abanyeshure bize umwuga wo ukuvura, bariko barimenyereza, bari kumwe n'umwigisha wabo w'umugabo abereka ivyo bakora, inyuma yabo harakabatika bitsemo imiti, ku ruhande hari ibipapuro vyera vyanditseko bihamanitse.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bicaye mw'ishuri bariko bariga bane muri bo bahagaze imbere bariko basigurira abigisha babo baberekako ivyo babigishije bavyumvise abicaye bose bicaye ku ntebe zisa.

Abagabo bari mu kazi ni batatu, babiri barunamye bariko barakora, bambaye impuzu z'akazi zifise ibara ry'ubururu. Iruhande yaho hari uwundi umwe ahagaze, afise ikaye mu ntoke n'ikaramu. Hirya y'abo hari imeza zibiri zisize ibara ritukura.

Abigisha ba kaminuza baricaye, bariko bakora inama. Ku meza, bafise impapuro n'amakaye. N'abagabo n'abagore. Aho bari hasize ibara ryera. Inyuma yabo hari akabati gateretsemw'icupa, karimwo n'ibitabo.

Abanyeshure bari mw'ishure ryubakishijwe amatafari imbere har'ikibaho cirabura kimanitseko ibipapuro bitandatu imbere yaho hahagaze umwigisha w'umupfasoni yambaye impuzu zitukura .

Abantu bakuze bahuye bariko bakora inama bicaye muntebe zitonze umurongo, aho biciye hasize ibara ryera hari n'ibitambara bimanitse bifise ibara ry'umuhondo, ritukura, n'iryera.

Abanyeshure bize umwuga wo gukora imodoka. Bariko barimenyereza, barikumwe na mwigisha wabo. Impande hari imodoka bariko barakora. Bambaye impuzu zisa z'ishuri, zisa n'ubururu. Hirya yabo, hari umuryango wugaye. Inyuma yabo, hari akabati.

Ikibanza kigomba kubakamwo ihinguriro ry'isukari, abubatsi ,baje kuhagendera. Bambaye impuzu zisa n'inkofero mumutwe. Hirya yabo hari imisozi n'ibiti bihakikuje.

Mw'ishure hari abanyeshure bicaye imbere yabo hateretse amacupa ari mw amazi bafise impapuro n'amakaye imbere yabo n'amakaramu bariko barandika bambaye impuzu z'amabara atandukanyi ayiraburaa yera ari ishatsi n'abahungu n'abakobwa.

Umukuru w'igihugu c'u Burundi, nabo bakorana n'abajejwe umutekano wiwe, bariko barakora ibikorwa rusangi ku murwa mukuru w'intara bambaye ibirato vy'irabura n'abagabo gusa.

Abigisha ba kaminuza bari mu nama .Imbere yabo hari umwe ariko arabakoresha iyo nama. Bose bicaye imbere yabo Ku meza hari inyabwonko ,ibitabo n' amasakoshi . Hirya mu nfuruka , hari imeza iteretseko amashurwe .

Abanyeshure bo muri Kaminuza bize ibijanye n'umwuga wo kwubaka amazu, bagiye kugenderera inzu iri kwubakwa, hirya yaho hari imisozi n'ibiti vyinshi nabo bambaye inkofero Bose zifise ibara ryera .

Abanyeshure ba kaminuza bicaye mw'ishure bariko bariga ,abigisha babo bicaye imbere yabo. Imbere ku kibaho hahagaze abanyeshure babiri bariko basigurira abandi. Mu mfuruka, hari imeza iteretseko mudasobwa, hejuru hari itara.

Umuntu w'umugabo yambaye impuzu isa n'ubururu, ariko ariga ibijanye no gukora amatara, ahari ku meza hari ivyuma vyinshi, arunamye, inyuma yiwe hari amatara yaka hejuru.

Kw'ishure, abanyeshure ba bahungu bambaye impuzu zisa n'ibara ry'ubururu bariko barimenyereza umwuga wo gucapa. Ku meza bicayeko, hari ibikoresho bakoresha; bose barunamye bariko barakora. Umwigisha wabo ahagaze hirya yambaye ikoti y'irabura.

Abanyeshuri babiri bari mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi bariko barakora ni umuhungu n'umukobwa bambaye impuzu z'ishuri zibaranga bambaye mu maboko ibibakingira mu biganza imbere yabo hari amacupa ahateretse n'ibikoresho bariko barakoresha.

Abanyeshure bo muri kaminuza bicaye mw'ishure bariko bariga abahungu n'abakobwa imbere yabo hari umwigisha wabo ni umugabo imbere yiwe hari akameza gateretseko ibikoresho akoresha be nicupa ry'amazi.

Abanyeshuri bahungu n'abakorwa bicaye mw'ishure abahungu n'abakobwa bambaye impuzu zisa, ariko bariga imbere yabo hari umwigisha, ariko harabasigurira mwiryo shure hari ibibaho bibiri vyirabura idirisha rimwe rirugaye irindi riruguruye.

Abanyeshsuri biz’umwuga ujanye nukwubak’amazu bariko barimenyereza, kumeza haribikoresho bakoresha. Hari n’impapuro, bambay’impuzu zisa nicatsi kibisi, umwe yambay’inkofero y’icatsi, uwund’iyera, uwundisa n’umuhondo.

Ishure ryubakishijwe amatafari risizwe ibara ry'icatsi, hejuru hasize ibara ryera. Mu muryango hahagaze abanyeshure, hariko harengana n'abigisha babo bafise ibitabo mu ntoke. Abandi banyeshure bahagaze mw'idirisha baraba hanze.

Abakozi benshi bari ku kazi. Bariko bakora ibijanye nugusohora ibitabu. Aho bakorera amatara aracanye menshi. Amameza bakorerako asize ibara c'ivyatsi ku maguru.

Kw'ishuri rya kaminuza hasize ibara ritukura, hari umunyeshuri ahagaze mu muryango afise isakoshi w'umugabo asohotse, yambaye ipantaro y'ubururu n'ibirato vyirabura, hirya yiwe hari abandi banyeshuri bahagaze batatu imbere yabo hari ibiti bihateye.

Abanyeshure bo muri kaminuza barimwishure bariko bariga umwigisha wabo numushingantahe ahagaze imbere yambaye ishati yigitenge idirisha ryishure riruguruye hejuru hamanitse isaha

Abantu bakuze bari munama baricaye ,abagore nabagabo, imbere yaho hari abapfasoni babiri bariko barabaganiriza bicaye kuntebe zirabura intebe imwe yo Hagati ntamuntu ayicayeho.

abanyeshuri ariko bariga ibijanye no gukora isabuni bambaye inkuzu zisa n'ubururu bose harimwe abahungu n'abakobwa umuhungu umwe ariko arabigisha yambaye inkofero yirabura aho bari hejuru hari amatara atatu ariko araka hakaba hasize ibara ryera

Abanyeshure bize iy'imyuga bariko barimenyereza ivyo gukora ingendeshwa. Iruhande yabo hari abanyeshure bamwe bicaye n'abo babiri barahagaze, bose bambaye impuzu zisa n'ubururu n'abahungu bakaba bafise ibyuma mu minwe.

Abanyeshure bariko bariga imyuga yo gukora imodoka; bari mw'ishure bariko bariga. Bambaye imyambaro y'ubururu isa bose. Ni abahungu gusa. Iruhande hari ivyuma bakoresha bariko bariga uyu mwuga

Abanyeshuri bariko bariyemenyereza akazi bari ahantu basuzumira bagakorera n'ubushakashatsi bambaye impuzu zera zisa bose n'inkofero zera baricaye inyuma yabo hari ububati busize irangi ryera.

Ni ishure risa neza, hari intebe nziza n'imeza zitonze ku murongo, nta munyeshure n'umwe arimwo, ikibaho gisa n'icatsi kibisi, hejuru hamanitse itara, hirya mu mfuruka hamanitse ibipapuro bitatu, amadirisha aruguruye, hejuru hari ibara ryera.

Abanyeshuri bariko bigira umwuga wo gukora ivyuma ariko barimenyereza na bagabo bambaye impuzu zisa n'ibara ry'ubururu imbere yabo hari ibyuma ku ruhande hamanitse ububati bw'ivyuma.

Abanyeshure ba kaminuza bari mw'ishure, bariko bariga. Imbere yabo hari umwigisha w'umugabo yambaye ishati y'ubururu. Inyuma yiwe hari imeza iteretseko igitabo. Hirya hari intebe, hejuru hari itara rimanitse.

Umugabo arahantu mucumba, ariko arakora ibintu bijanye n'umuyagankuba yambaye amarori afise umushatsi n'ubwanwa yicaye apfukamishije ukuguru kumwe yambaye ibintu bikingira ibiganza vyiwe vyirabura.

Abanyeshure b'abakobwa bariko bariga ibijanye no guteka, bariko bateka imboga z'icatsi n'amafi, bambaye impuzu zera zisa. Hirya yabo hari abandi banyeshure bahahagaze.

Abakozi bari hamwe bariko bakora ivyuma ,bakoresheje umuriro. Bambaye impuzu zisa z'akazi. Impande yabo hateretse akabati kabikwamwo ibikoresho vyabo, hari n'ibati rifise ibara ritukura.

Abanyeshure babiri bariko berekana ivyo bize bijanye no kwubaka, bambaye impuzu zishuri zisa n’abahungu babiri, abandi banyeshure baricaye imbere yabo hari umwigisha ariko arabakurikirana.

Abanyeshuri bariko bariga umwuga wo kubaza aho bakorera har’imbaho nyinshi bariko barakoresha, hari n'imeza zitonze ku murongo mu minwe bafise ivyuma bariko barakoresha ,ku ruhande harakabati kabitswemwo ibikoresho vyabo.

Abanyeshure bo muri kaminuza, baricaye bariko barimenyereza gukora amatara, kumeza hari ivyuma vyinshi bariko barakoresha. N’abagabo batatu bicaye batwenga baganira, inyuma yabo hari abandi bagabo bariko bararengana.

Abanyeshure bicaye mwishure bariko bariga. Abigisha babo babiri barahagaze. Umwe n’umugore , uwundi n’umugabo. Hejuru mw’ishuri hamanitse itara, kugihome hamanitse isaha.

Abanyeshuri ba kaminuza, bicaye mw'ishuri, intebe ntizitonze ku murongo, ni bake, hari intebe ata n'umwe yicayeko, imbere hari abanyeshuri babiri bariko barasigura, hirya hari abandi babiri bariko barakurikira, abigisha babo babiri bicaye imbere babaha amanota.

Abanyeshuri bize umwuga wo gukora amatara bariko barimenyereza bambaye impuzu zisa bose z'umuhondo n'inkofero zimwe zitukura n'izindi zisa n'umuhondo umwigisha wabo, ariko arabereka inyuma yabo hari imeza ndende ikozwe mu giti.

Abanyeshuri biga ibijanire n'imyuga yo kubaka bariko barimenyereza.na bagabo bose. Bambaye impuzu z'ubururu zisa. Inzu barimwo yubakishije amatafari hejuru harirangi ryera.

Abagabo babire bariko barakora umuriro bambaye impuzu z' akazi barunamye hirya yabo hateretse akabati kariko ibikoresho vyabo hari intebe imwe n' imeza zibiri.